Umusaani wapakingile ipikipiki wekhalekho, wakwalire ikofilo ni tsindabilo, waliwo basaani bataru bali khabosha bibyuma bisi bakholamo kimilyango ni bibindu ibindi, lubeka lutwela iliyo ibyuma bikali, lubeka ulundi luliyo bibyuma byesi boshele bamisamo kimilyango, iliwo inzu isi ba'akha irangi iya orange isi bakholelamu kimilimo ni inzu ikindi igorofa indeyi

Umusaani wemile i'bweni we'imotookha, wakwarire ni camera mumilo, khundulo khulikho bunyaasi buleyi, mukari mwe imotookha mulimo omundu ufuga i'motookha iye balambusi

Tsinzu tsingali tsindala tsilikho kamabaati ka'brown, tsiitsindi tsigorofa mulimo inzila iye luguddo, lubeka lulundi luliwo inzu iye'gorofa indeyi waliwo inzu ikindi ilikho kamabaati ka'brown ne taayi waliyo bisaala ni munzu mukarikari namwo mulimo bisaala.

I'kanisa ili khulukingi, waliwo bisaala khundulo, ilindu lili mu blue